Mongaashingeyi aantu ihaya hondjo we taya longitha oonane noonyala ihe oyena omashina ngoka gandulukwapo owina opo gakuthe po iilonga mbyoka meendelelo aantu yamane pethimbo. Eshina lyoka olyina oka yima keli pevi ano haka lyatwa opo keendeleleke eshina lyihondje.

Ombaanga yo Standard bank Ombaanga ndjoka ohayi kwathele miinima oyindji ngaashi tayi ambidhidha omahangano ngono gomoondjila ano hatu ithana MVA fund, uuna nande opuna oshiponga MVA fund ngono nee, oye nee haka futa aantu a yambidhidhwa ko Standard bank.

Moshinanena ngashingeyi itatu popiko okwa ndulukwa omashina goku hondja ngono itageku longitha nuudhigu ngono gena uunima hawu lyatwa wafa omahooli nando ogohauto ngoye shoye oku hondja owala.

Aantu oyendji oha ya ngeshefa, ashike mboka ye na oondunge odhindji oya kongo ondunge yo ku mona oshimaliwa mbala no ku landitha omagadhi oshowo oothewa dho molutu , mo lwaashono ye shi kutya aantu o ha ya iyogo yo oha ya gwaya ngele yi iyogo . Yo aantu oha yii yogo kehe esiku oye na okukala ta ya landa omagadhi noothewa.

Oshimaliwa Oyendji ohaya ti anuwa oshi na omutse gomuntu. Noshaa po itapu kala aantu. Iigwanayahangana oyi li tayi kondjo, omolwa oshimaliwa. Oshimaliwa osho sha kwatela kumwe uuyuni nangele kashi po itapu kala sha. Ohashi longo iilonga oyindji, sho ihashi nyengwa ko sha.

Oshimaliwa! Oondola dhaAmerica odhili odho oshimaliwa shi na ongushu lela nongele omuntu nena owaadha ena oshimaliwa shaAmerica oha kala uuvite uutsa ye okuuvite uugumbo. Ndadhini okutumbula ngaashi wuna ondola yimwe ya America miimaliwa yaNamibia owuna oondolo 18

Momahala ogendji gokwiinyanyudha nda dhini okutumbula aanyasha ohaya ti anuwa oko okuuwanawa. Oto adha nee taya zala etaya iyopaleke nawa etaya yi nee yeli muungundu anuwa otaye kiiyuvitha nawa. Omuna nee iipundi mbyoka yilimo yo opaleka ehala na oya ningwa pamaludhi ogendji.

Oshimaliwa, oha kuti kashishi shamumoni oshamukwati nande owukalae homono oshimaliwa ndele kushi okushi pungula nena ano owafaathana naangoka ihaa kwata oshimaliwa. Oshimaliwa oshili osho shasimana, shili tashi tondokitha aantu uuyuni awuhe, nangele ka puna oshimaliwa nena nuuyuni iyowutseya.

Bank Windhoek nomombinga ndjika yaWindhoek oyili hayi kutha ompito noku kwathela aantu uunene tuu ngele tashiya pomasiku ngoka haga dhimbulukiwa ngaashi esiku lyohole, mono hayi kwathele nenge nditye hayi yambidhidha aantu hayi tula po oshimaliwa mpono nee omuntu ngele okwa sindana oha pewa nee oolanda dhaNamibia eyovi limwe.

Oshili sha simana oku yalula iimaliwa yoye shampa owala weyi pewa momahala gwomapungulilo opo waaka galuke to lili toti iimaliwa inayi gwana ngoye wuka kale wo wushi kutya mbyo wa pewa oyo ngaa omwaalu wa pungula.

Iipilangi oyo yimwe ya simanekwa, unene tuu ngele otashi ya pokutungitha omagumbo nenge oku opaleka omagumbo. Iipilangi ohayi vulu okutulwa oolamba dhomegumbo, ano kwa tentekwa oolamba, opo aantu ya mone ko megumbo. Iipilangi ohayi vulu wo okulongithwa pevi, tayi kala oyo iilyatelo mpoka ta pu lyatwa kaantu.

Iimaliwa oya simana muuyuni auhe. Uuna wa adha kaapu na oshimaliwa itatu zala, molwashoka kapu na shoka tatu landitha nasho iikutu, tse wo itatu li molwashoka kapu na shoka tatu landitha nasho iikulya.

Omolwashike aantu oyendji yahala oku tameka oongeshefa dhawo, omolwashoka oyahala okukala yamanguluka, yahala oku ulika uunongo wawo yo yakale yeli ku yoyene inayi ikolelela maantu. Ano FNB ombaanga yotango moNamibia ndyoka hatu ithana FNB otayi kwathele noku yambidhidha mboka ya hala oku tameka oongeshefa dhawo.

Iipilangi ohayi longithwa kaantu oyendji opo yo opaleke omagumbo nenge omahala. Oshipilangi ohashi vulika shi longithwe oku ninga uukololo mbono hapu tulwa omambo nenge tashi longithwa pehala mpono opo tapu tulwa oradio yomuzizimba, opo shi wa pe shi opaleke ehala.

Komahala gomalandithilo oha ku kala kuna aantu oyendji, yamwe oyeya owala oku ondodha omeho, yo yamwe oyeya oku landa, yo yamwe oyeenda nga nomalalakano gawo, ashike oha ku kala kuudha shili na omuntu otwiilongo ko oshindji. Iipindi omo meho to tala, shoka wa hala oku landa ongweye mwene wuli po.

Oto vulu oku ishangitha kombaanga ndjoka hatu ti oyaVenduka, molwashoka oyi na omawuwanawa ogendji. Ohayi vulu okukwathela okuza kaanasikola. Ombaanga ya totelwa okanona okashona, aakuluoe nohayi vulu okugandja omikuli kondando yi li pevi lela.

Ano ombaanga yavenduka ndjoka yili miitopolwa yaNamibia oyindji. Otatu yi adha nee miitopolwa ngaashi tayi landula : Otjiwarongo, Oshifo, Oshiwakopo, Oshakati nOngwediva.

Uuna wa adha omuntu ihe wu na oolanda dhaAmerica ano nena ngawo owu na oshimaliwa oshindji. Miilongo yimwe ngaashi yaAfrika, oolanda dhaAmerica ngele we dhi pingakanithathana niimaliwa mbyoko yomiilongo yaAfrika, oho mono iimaliwa oyindji molwaashoka oolanda dhaAmerica odhi na ongushu.

Uuna omuntu ena iimaliwa ya America oha kala aapanda molwashoka iimaliwa ya America ngele tayi pingathana niimaliwa yiilongo iikwawo, oha mono iimaliwa oyindji molwashoka iimaliwa ya America oyina oongushu, nda dhina oku tumbula ngashi moNamibia, oondola yimwe ya America oto monomo oondola dhili omulongo na heyali, iimaliwa ya Namibia.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simana unene tuu nge tashi ya pokulanda iinima mbyoka omuntu wa pumbwa. Oshimaliwa oto vulu okushilanda iikutu, oto vulu wo okushilanda egumbo. Oshimaliwa oto vulu okushilanda ohauto. Oshimaliwa oto vulu okushilanda iimuna, ngoye oto vulu wo okulanda mo iikulya.

NedBank naye osho andjikulula oonyala mevi onelalakano akwathele oshigwana . Kayishi owala nokumbaanga ashike onoku yakwathela teeta po iinyangadhalwa mono aantu taya kakutha ombinga naangu nee wasindana ohokapewa oshimaliwa oshinene tashi vulu oku kukwathela.

Iimaliwa oyo yimwe mbyoka ya simana molwashono aantu shi taya hingi omahauto yo taya ende, yo taya tungu nokulya, omolwa oshimaliwa. Shono haya longitha, ano okwaahena oshimaliwa aantu nayo itaayi komeho yo itaya kala yena iinima mbyoka ya hala.

Ngashingeyi oto vulu okulonga oshimaliwa tolongele owala megumbo ano tolongitha omalungula. Iimaliwa mbyono oto kala nee to tala shoka tashi inyenge muuyuni ngaashi koombinga dhomangeshefelo oshowo omahangano omanene ngoka haga kwathele omangeshefelo.

Omatungo ngoka ga londatha na ogeli owala meendolopa dhimwe nomoondolopa odhindji ngele owa yi mo, ito ga adha mo. Omatungo ngaka ohaga monika nawa shili go ohaga hili aatelelipo osho wo ngeenge owuna obusiness otaga vulu okuku etela aantu oyendji ye ye ya lande molwashoka oya hala ye ya tale etungo sho tali monika nawa.

Nedbank oku li ehangano moNamibia enene ndyoka tali kwathele na otali yamibidhidha omaudhano gokutondoka, kaishi owala koshimaliwa otali yambidhidha wo okugandja uumbindja kaantu mboka taya ka sindana.

Omukulu gonale okwa popile ta ti:"Opo wu mone oshimaliwa owu na okulonga." Iilonga mbyoka ya pumbiwa opo wu mone oshimaliwa ongaashi tashi landula: okungeshefa, to ngeshefa nando oongaku nenge uutapa, opo wu mone iiyemo.

Oombanga yoNEDBANK ihayi pata uuna inayi lombwela aakwashigwana kutya mo masiku gontumba nenge moonwedhi dhontumba otaya ka kala yapata no taa kapatulula uunake.

Iimaliwa yaNamibia, iimaliwa yaNamibia omuna omathele gaali, ethele limwe, omilongo ntano, omilongo mbali oshowoo oondola omulongo dhili mumwe ongele odhefo nongele iimaliwa iikukutu omunawo oondola ntano dhili mumwe.

Momagumbo ogendji goshinanena otaga monika nawa shili molwashoka omu na iipundi mbyoka yo pashinanena lela, ano aatakumi ohaye yi thana taya ti omasofa. Iipundi mbyoka oya ningwa yafa oombete dhokulala yo yimwe oya tulwa omalwala ga yolokathana taga monika nawa. Iipundi mbika oyendji oha yati iipundi yomavululuko.

Ombaanga yoNedbank oyili yasimana uunene koshigwana molwaashoka otayi yambidhidha , kayishi owala okupungula oshimaliwa kuyo ashike oyili wo tayi yambidhidha omaudhano moka haa gandja oshimaliwa kwaamboka yasindana nenge mboka yakutha ombinga.

Ano ombaanga ndjino oyili ye eta po omukalo omupe gwokwiilongitha, aanyanyamagulu nosho wo aantu yoomvula dhopokati, ngaashi nga tashi ya komukalo ngono gweya moNamibia, ano gwomahooli.

Ano Ombaanga yaBank Windhoek, oyili ya tseyithile aakwashigwana uuna ya mono omapiyagano tage ya moongodhi dhawo naatseyithile ombaanga konomola ngaashi tayi landula 0612991200.

Mbela uuwanawa washike omuntu opo ehala lyoye lyomangeshefelo li kale lyi na iinima mbi to landitha yi li melandulatha yo oyu ukilila nawa? Omolwashono nena omuntu ngoka a hala okulanda nando okweya, iinima ayihe okuyi wete na ota kala e wete kutya oshike a hala oku kutha po.

Iimaliwa. Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho, ngaashi America oku na Odola, ndjono yi li yi na ongushu. Opu na wo oEuro, iimaliwa mbyono nayo oyi na ongushu, nonando kayi thike pamwe nodola yaAmerica, ayihe oyi na owala ongushu.

Nedbank, ano ombaanga ndjoka yoNedbank yi li moNamibia, nayo osho ya zi mokalungu, opo yeetele aakwashigwana uuwanawa pomake gawo. Ano paife sho tatu popi ngeyi, oto vulu okumbaanga to longitha omalungula peha lyokuya wu ka kale wu li momikweyo pombaanga popwene.

Bank Windhoek ano Ombaanga yaVenduka, ohayi kwathele kaakwashigwana uuna yakutha ombinga ngaashi momasiku ngoka haga dhimbulukiwa moNamibia, nenge muuyuni auhe ngaashi esiku lyo hole, mono omuntu ngu wakutha ombinga eto sindana oho pewa oolanda dhaNamibia eyovi.

Ohauto, ohauto oyo oshinima shimwe hashi vulu oku longithwa miilonga oyindji. Ohayi vulu woo oku longithwa oku ulika iipindi yomuntu gontumba. Ohauto ohayi vulu woo oku etela omuntu ookastoma yo ohayi vulu oku hingwa tayi fala omuntu pehala nehala, yo ohayi vulu oku londekwa iinima yomuntu tayi londeke tayi zi pehala nehala.

Ehangano lyoAvo otali kwathele oshigwana. Oli na po omagano lyo oli na iinima oyindji ye ya kondando yopevi omolwa efudho ndyoka lya thika. Ano oto vulu okuya ko wu ka italele ko ngoye mwene kehangano lyoAvo, pamwe oto ka mona ko sha we shi panda nenge ongoye to ka ninga omusindani omunelago wu pewe omagano.

Nedbank ombanga yoNedbank nayo oyili hayi kutha onkandangala momawudhano ongele ogoku tondoka, etanga lyookompadhi ano oyili nayo hayi kutha onkandangala momawudhano.

Ngashingeyi opu na omahangano ogendji ngono taga longo nuudhiginini opo ge shi ningile oshipu kaakwashigwana ongaashi okulanda iinima komangeshefelo osho wo okupungula iimaliwa, ano to longo owala wu li megumbo, peha lyokuya wu ka ngundumane.

FNB, FNB kayi lipo owala ombaanga ashike ehangano enene ndoka hali yambidhidha oshigwana mokudhana uudhano wetanga lyokompadhi aakadhona osho wo aamati.

Oshipundi. Oshipundi ohashi kwathele unene ngele omuntu owi iyadha wa vulwa oto vulu oku kuutumba kusho opo wu vululukwepo .Oshipundi ohashi kwathele woo megumbo uuna muna aakuluntu nenge pena omitumba dhontumba aantu ya kuutumba taya popi kombinga yoshinima shapumbwa okukandulwapo ano oshipundi ohashi longithwa aantu opo ya kuutumbe.

Iikolitha oyi holike. Aantu oyendji ohaya landa iikolitha. Yo yamwe taya ti: "shampa wa adha inaa nwa mo miikolitha moka naye ita fudha nawa, ye ita kotha nawa." Yamwe ohaya ti: "Shampa wa adha a nwa mo, opo ha longo nawa ye oha ka ninga oonkondo odhindji uuna ta longo."

Nedbank ombaanga ndjoka yaNamibia kayishi owala yoku pungulitha oshimaliwa ihe ohayi gandja woo iilonga moshigwana. Omuna omahala ogendji moka tovulu oku longela ,ano ohayi gandja iilonga kaantu oyendji mboka ye na uulongelwe wawo.

Ombaanga yo FNB, nenge tutye ehangano lyoFNB olili wo talikwathele unene tuu aanyanyamagulu, oshowo aanyasha mboka yehole eengodhi ndhoka hadhi ithanwa eeiPhone. Ano oiPhone otayi landithwa okuziilila moFNB, na oyili kondando yili pevi lela.

Mongashingeyi aanyasha oshowo aantu yopaife inaya hala we okulongitha iipundi mbyoka yaningwa miiti noshowo miipilangi. Ihe oya ndulukapo iipundi mboka hayi ithanwa omatyofa. Iipundi mbyono ngele oweyi adha, oto hala wutye ombete yokulala.

NedBank okuli ta kwathele oshigwana mokukwata aantu mboka taa longitha ombaanga yawo muumbudhi, nenge taa lundile ombaanga yawo. Ano ota ti nee, kala wa kotoka ino ninga oshilyo shoombotsotso.

Iipundi. Iipundi aantu oyeyi simaneka molwaashoka oyo hayi longithwa uuna aantu yeli momitumba nenge yeli miigongi yena shi taya kundathana . Iipundi ohayi longithwa kaantu uuna ya kuutumba tayali nenge taya vululukwa . Iipundi natango ohayi longithwa moombelewa oshowo momagumbo ,ohayi longithwa oku opaleka omahala.

Standard Bank ombaanga yaNamibia kayi shi owala yokumbaanga oshimaliwa ihe ohayi vulu okuya moshigwana ya opo nyanyukilwe pamwe ano hayi eta omaudhano opo kehe gumwe a kuthe ombinga nongele owa sindana ohaya vulu okukupa oshimaliwa.

Iimaliwa, omukulu gwonale okwa tile oshina omutse gomuntu. Sho anuwa ihashi kala pokuma puna ombili ngele owatala paife uuyuni sho tawu kondjo, ngaashi iita mbyono yili pokati ka America na Iran, omolwo omaliko goshimaliwa kehe gumwe okwahala oye owala tati oye mwene gwasho.

MoTanzania omuna oshimaliwa shimwe shoka tashi kumitha .oondola eyovi lili mumwe. Nande oyendji ohaya ti iimaliwa iiwanawa, shino oto tila oku shi humbata, molwa shoka ngele osha kana, oto ka nitha oshindji.

Muuyuni muka kehe gumwe okwa hala owala ena oshimaliwa. Oshimaliwa ihashi nyengwa kosha, ano ngele owa adha wuna oshimaliwa nonkondo adhihe opu ngoye dhili. Omuntu ena oshimaliwa oha gandja wo iilonga ku yalwe mboka ya pumbwa iilonga ye natango oha landa sha shoka ahala, ye oha kala ta li wo shoka ahala. Oshimaliwa oshinima sha simana noonkondo.

Iimaliwa ya Namibia oyimwe hayi monika nawa, ngashi koondola omulongo dha Namibia okuna omutse gwa tatekulu Sam, omanga kombinga ohwawo okuna uumenye wuli uutatu, omanga koondola dhaNamibia ethele, kombinga yimwe okuna omutse gwa tatekulu Hendrick Witbooi, manga kombinga onkawo kuna oosino dhili ndatatu.

Iitafula oyindji niipundi oya ningwa miipilangi tolanda miipilangi momiti oyili yina uuwanawa owundji molwaashoka ohayi kwathele opo yituningile iipundi mbyoka hatu kuutumba iipilangi oyo tuu mbika natango ningithwa iitaafula mbyono hatu nenge tatu vulu okutulapo tuwape okushangelako.

Nedbank oha gandja omauyelele moshigwana, noku ya kwashilipaleka, opo ya kale ya gamena yo ya gamenwa, ngaashi ngaa unene tashi ya komauyelele gawo, oga pumbwa okukala ga gamenwa. Opo nduno wu kale wu na omauyelele ga gamenwa, oto vulu okukwatakanitha naNedbank, ano e ku pule.

Iipundi niitaafula oyo yi li yimwe ya simanekwa unene. Ngaashi ngele otashi ya pomahala ngono hapu kuutumba aantu, nenge hapu lile aantu. Ohayi longithwa wo oku opaleka ehala, li kale tali monika nawa. Otwa adha mbela pehala kapuna iipundi. Nangele kapun iipundi, aantu nayo itaya kala po.

Iipundi oyasimana momagumbo, oshoka ngele kamu na iipundi aantu itaya kuutumba otaya kala owala ya thikama. Iipundi ohayi kwathele omuntu opo akuutumbe nawa iteehama ye akale eli melandulathano uuna nande oyeli moshigongi nenge taya li. Opuna oshitaafula shoka hashi kwathele aantu opo ya tule iikulya yawo ngele taya li nenge taya shangele ko omambo gosikola.

Ombaanga yaNedbank Ombaanga yaNedbank natango ohayi yambidhidha uudhano wokutondoka moNamibia mono kehe omuntu taka kutha ombinga ena okukala afuta oshimaliwa shontumba, opo aye mo momathigathano mono, ye natango omuntu ngono ngele okwa sindana oku na shi ha pewa.

Nedbank kayi shi owala ombaanga, ashike ehangano enene ndyoka hali kwathele wo aantu taya lumbu nuulema. Ohali kwathele nokuya yambidhidha ngaashi okuya etela omaudhano, okuya kwathela moshimaliwa nokuya kwathela nuutemba wawo mboka owo haya enditha.

Iimaliwa yaNamibia, oyi na uuwanawa owundji molwashono ngele omuntu ina hala oku tumba iimaliwa yomafo ota vulu okuyi shendja etayi kala yili miimaliwa iikukutu. Iimaliwa mbika oto vulu oku landa nayo kehe shimwe wahala moNamibia yo ohayi vulu wo oku landa iikulya opo alye ano oshimaliwa osho shimwe omuntu ita vulu oku kala kena.

oombete dhoshinanena Oombete dhoshinanena odha simana, unene tuu ngele tashi ya pokulala. Omuntu ndi shi oho vulu okukala wa loloka uuna to zi kiilonga nenge to zi mondjila onde? Shampa tuu wa lala kombete hono, nena nuudhigu woye oto wu dhimbwa. Ombete ndjono otayi ku taamba ko nawa e to vululukwa nduno nomwenyo gwa yela.

Ombaanga yehangano lyo Nedbank ota yi gandja iilonga moshigwana. Oto adha omuntu a pewa ompito yiilonga yuukuluntu gwomangeshefelo, ye natango ta ningwa omuningi gwomapekaapeko kombinga yomangeshefelo ga wo.

Nena ngele its ku popiwa omiti, odho dhimwe tadhi dhana onkandangala ngaashi oku opaleka omagumbo nosho wo okuninga iiyafula, mpono omuntu ta vulu oku ntentekapo iikulya ye nenge okuninge oku ninga oshinima shaka oshi taafula sho shi pungulilo.

Ombaanga yotango moNamibia oyili wo hayi yambidhidha etanga ndono lyaamati lyomokambamba ano ndono aatakumi hayi ithana taya ti 'oVolleyball'. Oyili hayi yambidhidha, tayi tungu mpoka haya dhanene, tayi yape wo omitala dhomizile oshowo oombilya.

Oondola dhaAmerika. Oondola dhaAmerika odho oshimaliwa shono shi na ongushu, konyala tashi longithwa kiilongo oyindji muuyuni, nda dhini okutumbula nande oto zi mo moshilongo sheni wuuka kiilongo iikwawo, otashi vulika shi ke ku pule opo wu fute moondola dhaAmerika.

Iipundi oyo yimwe yasimana mbyoka omuntu kehe a tala kutya oya pumbiwa, omolwa aantu ya vuululukwe nenge pamwe aantu otaya li oya pumbwa iipundi ya kuutumbe nenge ye li moshigongi taya kundathana ye li moonkundathana dhawo oya pumbwa iipundi ya kuutumbe.

Shampa wa adha wu na okakalata ka NedBank oto vulu okulanda iinima mbyoka wa hala mositola, to landa nokakalata waa na oshimaliwa peke.

Ombaanga yoFNB, ombaanga yo FNB ohayi longithwa unene kaanangeshefa, haavulu okuya momitumba yo taa pungula ko woo iimaliwa yawo. Aanangeshefa oyo yamwe mboka yatseyika nawa haya ,longitha unene ombaanga yoFNB.

Iipilangi oyo yimwe ya simana ngele tashiya oshoka ohayi vulu oku longithwa Iinima oyindji, ohayi vuku oku ningithwa uukololo moka aantu taya vulu okutula iikutu. Ohayi vulu okuninga iipundi hoka aantu haya kuutumba uuna ya loloka nenge ngele taya kundathana. Ohayi vulu wo okuninga iitaafula moka aantu haya vulu oku tenteka iikulya yawo uuna taya li.

Oshimaliwa shaTanzania shoka shooshilinga eyovi li li mumwe shefo, osha simana shili, molwashoka oto vulu okulanda mo iinima oyindji mu sho, ngoye oto vulu okulanda mo iikulya nenge iizalomwa, ashike oshi na uuwinayi molwashoka uuna we shi kanitha owa kanitha oshimaliwa oshindji sho oshi li mumwe.

Mongaashingeyi kehe gumwe okwa hala owala oshimaliwa. Omolwaashono oshimaliwa osho hashi ningi kehe shimwe . Ngele omuntu okuna iimaliwa ohi imonikila.

Iimaliwa yaAmerica oyili yasimanekwa omolwa ongushu yawo kehe gumwe ena oshimaliwa shaAmerica oha kala anynyukwa molwashono oshimaliwa shaAmerica oshina ongushu shi vule iimaliwa ikkwawo uunene tuu mu

iipilangi oya simana molwashoka ohayi longithwa okuninga iipundi. Iipundi ohayi longithwa okukuutumba unene tuu ngele omuntu owa adha a loloka oha kuutumba kiipundi mbyoka. Ohayi longithwa wo kaanasikola uuna taya shanga momambo gawo moongulu dhosikola.

Oshimaliwa, gonale okwa tile oshina omutse gomuntu na anuwa ngele kuna oshimaliwa, ito kala wu uvite ombili. Yo yamwe otaya ti oshimaliwa osho enyanyu na ngele owuna oshimaliwa ano kehe shimwe oto vulu okulanda. Oshimaliwa oshi li sha simanekwa molwashoka osho hatu longitha uuna omuntu wa pumbwa sha.

Uuna omuntu atete omuti ohegu hogo eta ningi oshipundi nenge tashi ningi shimwe shi ili mpoka tapu kala hapa tentekwa iinima. Ota vulu wo okushi landitha po ye amone mo iimaliwa shoka tavulu okulanda iinima yilwe tayi kala hayi longithwa megumbo.

Standard bank ombaanga yaNamibia kayishi ashike ombaanga yomapungulilo giimaliwa, ihe ohayi kwathele okuyambidhidha aantu nenge aanona mboka yena omikithi ngaashi okankela mono omuntu ta vulu okumona oshimaliwa nenge ta sindana oshimaliwa.

Opuna ngaa mbela omuntu keehole oshimaliwa? Naangoka keewete ko okushi owala kutya ingapi ena peke lye. Oshimaliwa osho shimwe shoka kehe gumwe a hala muuyuni muka. Ngaashi uunene tuu oondola dhaAmerica ndhoka dhina ongushu yi vule iimaliwa ayihe.

Okwa tiwa megumbo kaamuna iipundi niitaafula ihamu kalwa omutumba . Iipundi niitaafula oyo yimwe yili yasimana megumbo ongaashi ngele aantu taya li nenge yahungila megumbo, ohaya kala yakuutumba kiipundi yawo . Omanga oshitaafula ohashi kwathele omuntu nande owa kuutumba to li tontekepo okayaha koye kiikulya. Ano oyili lela oyasimana .

Bank Windhoek ano Ombaanga yaVenduka oye etapo omukalo gumwe ngono omupe , tovulu okutumina kuume koye oshimaliwa nenge to itumine ngoye mwene oshimaliwa kongodhi yoye wuli owala megumbo to longitha ongodhi, ano omukalo nguno ohagu ithanwa ombuunga nongodhi.

Iipilangi, Iipilangi oyo yimwe yili tayi dhana onkandangala mokuninga iimaliwa moNamibia. Iipilangi ohayi vulu okulongithwa okuninga iitaafula osho wo iipundi. Iipundi ohayi kwathele aantu opo kaayakale yathikama ano opo yakuutumbe ongele oyeli momahala tayali na pamwe oyeli owala megumbo.

Omahala gomangeshefelo omahala gomangeshefelo omuli mwa simanekwa unene molwashoka ohamu kuthwa aantu ezaza ohamu kutha aantu ezaza uuna wa zi kegumbo netoya mehala lyomangeshefelo ito landa sha owe ya ashike okutala nomeho yamwe ohaya landa shili .

Omuntu otavulu okuninga ongeshefa ye tayiziilile momiti. Omiti omo mwaza iipilangi mbyono hayi vulu okweetapo iinima mono hatu pungula nenge iikwatelwa yetu. Ohayi longithwa wo oku opaleka omahala moono hatuzi nenge okuninga uupundi nuutaafula.

Ombaanga yaVenduka oyili wo tayi kwathele aantu ngaashi unene mboka inaaya mona nale iinamwenyo yomokuti. Ano oyili hayi iyamba opo yi gandje oshimaliwa nenge yi yambidhidhe aantu mboka yaye ya ka mone iinamwenyo mbyoka opo taye yi mono lwotango. Ngaashi nee oonkoshi, oomenye noosino.

Ombaanga yoNedbank, ombaanga yoNedbank oyo ndjono yimwe yi li ya simana mokukondjitha iimbuluma, ngaashi okukanitha iimaliwa yaantu moombaanga nosho wo uumbudhi wiimaliwa tayi yakwa kuukalata wawo.

MoTanzania omuna oshimaliwa oshinene shili mumwe shefo shono hashi ithanwa oondola dheyovi lyaTanzania dhili mumwe. Oshimaliwa shoka osha kutha iimaliwa ongushu, molwaashoka oshinene uunene nande omuntu owa kanitha, owa kanitha oshimaliwa oshinene.

Aantu oyendji oye wete iimaliwa yaAmerica yina uuwanawa owundji omolwa ongushu yawo. Molwaashono ngele oweya moNamibia wuna iimaliwa yaAmerica toyi pingakanitha niimaliwa yaNamibia oho mono iimaliwa oyindji molwaashono iimaliwa yaAmerica oyina ongushu yi vule yaNamibia.

Iimaliwa, iimaliwa oyili oyo yatalikako omutse goshilongo. Molwaashono ngele owa tala iilongo sho tayi kondjo paife, omolwa eliko lyoshimaliwa, mono kehe gumwe ahala okukala oye ena oonkondo evule mukwawo, ano ahala oku kala ta pangele, omolwa oshimaliwa.

Mongashingeyi omiti odhili tadhi longithwa notadhi opaleke mpoka hapu longelwa. Ano omiti ohadhi vulu wo okuhongwa etadhi ningi iitafula mbyoka hayi opaleke momagumbo yo ohayi longithwa wo okukwatela nenge tayi longithwa uusikopa.

OStandard bank, ombaanga ndjoka yili tayi kwathele oshigwana mokupungula oshimaliwa yo ohayi vulu wo okugandja omukuli. Ohayi longo ne owala kaantu mboka ya ishangitha kuyo.

Iipilangi oyi na uuwanawa owundji ngaashi okulongithwa oku opaleka pomahala. Ohayi longithwa wo oku kala ya kwatelwa iinima iikwawo. Oshipilangi otashi vulu okuningwa iinima iikwawo shi longithwe e tashi ningwa momukalo moka gwa thikama. Ohashi vulu okuhumbata iinima iikwawo, ngaashi iimboloma.

Oodola dhaAmerica odhi na omauwanawa ogendji, unene tuu ngele owa adha omuntu ta ningi ongeshefa ye ndele ota ningi ongeshefa nodola yaAmerica, ano kehe moshilongo a hala okuya ota landa owala, molwashoka oodola ndhika kadhi na ondjindikila okulanda sha kehe moshilongo.

Ehala lyo mangeshefelo. Omangeshefelo oga yooloka oshoka otovulu oku adhapo puna oondjato dhoomeme ,iitapa yoomeme noyootate oshowo oondjato dhootate. Ohamu adhika muna woo aantu yamwe otaya hondjo naamboka nee yeya okulanda.

Iitafula ohayi ningwa momaludhi ogendji. Opuna iitafula mbyoka hayi ningwa momiti ano miipilangi. Iipilangi opo yiye po oyaza momiti, ohayi kala tayi monika nawa shili, yo ohayi kala tayi fuula na otayi hili aantu yeye yeyi tale nenge yeye yeyi lande. Ohayi opaleke wo ehala opo li kale tali monika nawa.

Omangeshefelo ogendji ngaashi ne ngono giikutu ohamu vulu oku adhika uundjato woomeme , iikutu yoomeme oshowo oondjatha dhaasamane ndhono dho kukeelela uutala naa ndhoka dho kongeleka.

Ombaanga yo NedBank oyili tayi kwathele aantu mboka taya nyengwa koshimaliwa shopethimbo. Aantu yamwe ohaya kala yena omaudhigu ashike kaye na mpoka taya adha oshimaliwa, opo ye ga kandule po molwashoka kaye na oshimaliwa shopethimbo. Ano ombaanga yo NedBank oyi li tayi kwathele tayi gandja omikuli, ngoye to kedhi galula nale nande okonima yomwedhi.

Mongashi ngeyi nokaana takavalwa otohala okutya okeshi nale oshimaliwa, uuyuni awuhe iimaliwa wahala owala, oshimaliwa mbela hasho nga tashidhengitha naantu omitse mumwe muuyuni muno, oshimaliwa oshina uuwanawa ashike nuuwinayi Omo wuli.

NedBank Ombaanga ndjoka hayi kwathele omangeshefelo omanene moNamibia opo guulike iipindi yago. Omangeshefelo ngono ongaashi nee Indongo Toyota ehangano ndoka hali landitha oohauto nalyo ohali pitile moNadbank oku ulika iipindi yawo.

Omagumbo ogendji otaga monika nawa omolwa omamate ngoka galandwa gatulwamo. Ano ngele owayi kositola yomamate oto adha omamate gelimo ogendji gamwe ogalala pevi gayalwa pevi gamwe ogatsilikwa na ogena oondando dhayoolokathana.

Ombaanga yaVenduka, ano o Bank of Namibia, kayi li owala yokumbaanga oshimaliwa, ashikee ota yi kwathele woo aakwashigwana, ano tayi yambidhidha noku ya pa iimaliwa.

Oshitaafula osha simana unene ngele tashiya megumbo nenge pomahala mpoka hapu kala aantu oyendji, molwashoka aantu oyendji uuna taya li ohaya tenteke iikulya piitaafula. Koongulumambo nokoosikola uuna to adha aantu taya lesha ohaya longitha iitaafula, ano oko haya shangele omambo gawo.

Obaanga yotango yopashigwana (FNB) oya nduluka po omukalo omupe, unene tuu kaanangeshefa opo ya money uukalata woshingoli. Uukalata ohawu gandja uuwanawa mboka kutya omuntu ota vulu okalanda iipumbiwa ye yomwaalu kehe pwaana oondjindikila.

Oshimaliwa, oshimaliwa oshili shasimana unene tuu oondola dhaAmerica odhina ongushu yivule iimaliwa oyindji. Ano oondola dhaAmerica odhili odho dhasimanekwa molwa ongushu ndjoka yahumbata nodhili hadhi longithwa miilongo oyindji uuna omo malweendo nenge wunashoka tolanda kondje yiilongo.

FNB ano Ombaanga Yotango Yopashigwana otayi wayimine nokuyambidhidha etanga lyokoompandhi ndyono hali dhanwa kaakadhona Aanamibia. Ohayi yambidhidha nduno etanga moku ya pa uumbindja, oku ya landela uumbindja, oku ya landela oongaku dhokudhana etanga noshowo iikasiino nuumbulukweya mboka haya kala ya zala.

Ombaanga yaVenduka, ano oBank Windhoek Ombaanga ndjono oyi li hayi kutha ombinga mokukwathela aanasikola, unene ngele tashi ya pomaudhano. Oya li ya kwathele aanasikola muudhano woChess, mboka wu holike koyendji nohaya kala ya nyanyukwa noonkondo.

Oombanga yaVenduka osho ye ya popepi noshigwana. Miitopolwa yokOwambo, ano yokonooli otatu yi adha ngaashi moTsumeb, Uutapi, moRundu, Opuwo, Grootfontein, Okahandja, Okahao noshowo Oshakati shokonooli.

Iimaliwa yaChina. Iimaliwa yaChina oha yi monika nawa shili. Hono kuna omusamane eliko athanekwa ko. Ano omutse gwomusane. Yo nando oya shangwa moshiChina katu uviteko shili shi tashi ti. Ashike oshimaliwa otashi monika nawa. Sho oshimaliwa osho ngaa shono ohashi vulu oku landa kehe shimwe.

Ombaanga yo Nedbank oyili nayo ya kutha ombinga moku kwathela aakwashigwana noku gandja omikuli, ndhoka hadhi futwa konima yomwedhi nenge konima yomasiku, opo ya wape ya ikwathele pethimbo mpoka uuna itaaya vulu nenge yaa henasha.

Omukulo gonale okwatile' oshimaliwa oshina omutse gomuntu'. Sho oshimaliwa ihashi nyengwa kosha. Oshina uuwanawa owundji mbono omuntu itaa mana okuyalula. Tavulu oku ilandela mo kehe shoka a hala ongele ohauto shampa owala iimaliwa ya gwana.

Mongashingeyi opu na omahala haku tiwa ogaanenentu. Pomahala mpono gaanenentu oto adha pu na iipundi niitaafula iiwanawa shili. Iipundi mbyono ngele oweyi tala oto hala okutya pamwe ombete, ashike oshipundi owala. Koshitaafula ito tala ko, tashi ti weliweli tashi tayima nawa. Omolwashike mbela? Omolwa omahala.

Omuntu oto vulu oku sindana ombaanga yavenduka yomapungulilo yina oshimaliwa shaNamibia shithike poondola eyovi limwe. Mono to vulu oku landa mo iinima yoye oyindji.

Aantu oyendji oya hala mpoka pu na iimaliwa noya hala mpoka tapu zi oshindji. Mongashingeyi kehe gumwe okwa hala owala ta pingakanitha iimaliwa unene tuu oshimaliwa shoka shi li moodola dhaAmerica noshimaliwa shoka shi li mooeuro.

Bank Widheok, ombanga ndjoka yavunduka moNamibia oyili yapameka mokukutha ombinga una aantu taya dhimbulukwa esiku ndoka lyohole opo yikale hayitulapo oshimaliwa shontumba shono puna aantu tayakakutha ombinga opuna ngumwe tekeshivena shithike pondola eyovi lyaNamibia.

Iipilangi, iipilangi oyasimana uunene tuu ngaashi momagumbo. Ohayi vulu okuningithwa uutaafula nenge tayi ningithwa uunima muka tamukala tamupungulwa iimbamba, iiyaha, osho wo iikutu.

Uunongo omuntu ye mwene e wu na. Nongele owu na uunongo ito nyengwa oku eta po shoka wa hala. Omuntu oto vulu oku eta po iipundi yoye yoshinanena ngele owu na uunongo woye ngoye mwne, e to toto ongeshefa yoye wu kale to kwathele aanegumbo lyoye.

Ombaanga yoFNB. Ombaanga yoFNB oyo ombaanga yotango moNamibia ndjoka yili oyo hayi longithwa unene kaakokele. Ombaanga ndjika oyili hayi yambidhidha omaudhano ogendji moNamibia ngaashi oku tondoka, omaudhano goongonyo osho goketanga lyokoompadhi.

Ombanga ya Bank Widheok ano ombanga ya venduka moNamibia oyili yetapo omunkalo omupe ngokupa nenge tutye ngoku yambidhidha aantu mboka yalongo nawa nenge anilonga yawo una yalonga yitulamo noshimaliwa.

Iipundi yoshinanena, iipundi mbyoka yoshinanena ohayi monika yafa oombete dhoku lala, oyina uuwanawa owindji ngiini, ohayi opaleke ehala, kakele koku opaleke owala ehala ohayi kwathele woo omuntu opo a vululukwe nawa ano itee ehamekwa kosha.

Nedbank olyi li ehangano enene ngaashi ngaa unene mo Namibia mono hali vulu oku kwathela aantu omikuli ongele otaya ka landa oohauto, ongele oku pungula iimaliwa noshowo ngele pwa holoka uudhigu oha vulu oku gandja omukuli.

Ombaanga yotango moNamibia ano ndjono hatu ithana FNB, oyi li woo nayo hayi kutha ombinga moku kwathela oshigwana. Ano mpono to adha omuntu asindana oshimali shoondola omayovi gaali nomathele gatano.

Standard Bank, ombanga ndjoka yili moNamibia nenge nditye ehangano lya Namibia, kayishi owala yokupungulila oshimaliwa ashike ohayi kwathele wo oshigwana tayi kumagidha oshigwana kutya oku keelela kaku shi owala oshinima shopakathimbo ihe oshinima shaaluhe.

Omahala gomangeshefelo ogena owala iinima yoomeme, omolwashoka mwene gwehala nenge gwiina mbyoka oku wete oomeme oyo oyendji nenge pamwe oyo haya landa lele, yo oyena oshimaliwa.

Ombanga yaNEDBANK otayi gandja omikuli kaanasikola opo ya wape yiilonge mba yeli kiiputudhilo yopombanda. Omikuli ndhika puu wanawa wadho ihadhi futwa mule wethimbo efupi, ashike ohodhi futu owala shampa wamana okwiilonga unene ngele watameke okulonga.

Monena ngaashingeyi sho tatu popi aantu taya zi kiilongo ya yoolokathana oya hala oku ka longela moAmerica, omolwa ongushu yodola yaAmerica. Ongushu yodola yaAmerica oyi vule iilongo oyindji ngaashi ngaa unene mokupingakanitha iimaliwa.

Iipundi yoshinanena otayi opaleke omagumbo taga kala taga monika nawa yo oyili yasimana, molwaashoka oko hakukutumbwa. Kiimbundi huka otovulu woo okukothelako molwaashoka oyafa ombete.

Bank Windhoek, ano ombaanga yaVenduka nayo wo oya nduluka po epandja lyawo komalungula ndyoka to vulu okulongitha peha lyokuya kombaanga kokwene. Oto vulu okulongitha epandja lyawo ndyoka ya nduluka komalungula.

Otovulu okupungula oshimaliwa shoye nombanga yo FNB, ombanga ndjoka yili yangamena oshingwana noyangamena uuthemba woshingwana, osho wo ombanga ndjika oto vulu okupungulako oshimaliwa to vulu wo oku shilongitha konima yoomvula, ano oto vulu okudhenga kongodhi ya FNB ngashi tayilandula.

Moshinanena omagumbo ngono hatu ithana gomoondoolopa, momahala gago gokukuutumba ihatu adha mo iipundi mbiyaka yoombaalaka, iipundi yiiti, ihe ohamu adhika iipundi mbyoka ya fa oombete dhokulala. Ngele omuntu owa kuutumbako, nomaupyakadhi goye otashi vulika wu ga dhimbwe.

Ombaanga yoFNB, ano ombaanga yotango yopashigwana oyi li ya kutha onkatu, opo yi yambidhidhe aakadhona yAnamibia metanga lyokoompadhi ndyoka hali dhanwa kaakadhona yAnamibia okuza kiitopolwa niitopolwa.

FNB ombaanga yotango yopashigwana oya simana noya simanekwa unene tuu ngele tashi ya paakulupe, aakokele nosowo aanangeshefa. Oye wete oyo ombaanga ombwaanawa kuyo.

Ombaanga yaVenduka ndjono hatu ithana ta tuti obank Windhoek nayo ohayi dhana onkandangala mokukwathela nenge moku gandja oshimaliwa kaantu, opo yaye yakatale iinamwenyo yomokuti.

Ombaanga yotango moNamibia ano oFNB oyli tayi kwathele oshigwana noku eta po omukalo ngono aantu taya sindana oshimaliwa shithike poondola omayovi gaali gaNamibia. Ano FNB ota kwathele aantu lela kela ngaashi poshimaliwa.

Iipilingi, iipilingi oyo yimwe yi na oshilonga oshinene . Oha yi vulu oku longithwa oku opaleka ehala, opo li kale ta li monika nawa , ta yi vulu wo oku longithwa onga uutaafula nenge oku kwatelwa iinima yomegumbo.

Iipilangi. Iipilangi oyina uuwanawa owundji. Ohayi longithwa oku opaleka ehala. Ohayi longithwa woo oku kwatela iinima iikwawo ngaashi uundoloma mboka wuna uumboloma oshowo iimeno yoku opaleka moondunda ano iipilangi ohayi dhana onkandangala lela ngaashi tashiya pomahala ngono.

oshimliwa oshi li shimwe osho sha simana muuyuni auhe, molwashoka ohashi landa oohauto, ohashi landa iikutu oshowo iikulya mbyoka hatu li ohayi landwa koshimaliwa na oshimaliwa ohashi vulu wo okulanda omagumbo moka tatu kala, ano kehe omuntu okwa hala owala e na oshimaliwa.

Okashina koku yalula iimaliwa oha kwathele opo kakandulapo emanepo lyethimbo, oshoka omuntu ngele ta yalula iimaliwa koonyala yo oyindji itamana mbala. Okashina ohakeendelele ko ohakakwathele omuntu okwalethele aantu oyendji teendele nokawanawa okulongithwa pomahala gomapungulilo giimaliwa.

Mongashi ngeyi aantu oya ndulukapo iinima mbyoka yoshinanena yakutha po okumanapo ethimbo nokwenda kashona, ongashi ne okashina ko kuyalula iimaliwa , hano oka ndulukwa po opo kakale koku hupaleka ethimbo osho wo kaninge iilonga ifupu mokuyalula iimaliwa ongele oyindji nenge pamwe ishona.

Momagumbo goshinanena omwa ningwa nawa mo opalekwa to adha nokuli mwa ningwa nawa niipilangi mbyono yi li tayi monikitha ehala nawa tamu tulwa omasiga ngoka gokutelekela goshinanena haga endelele.

Ombaanga yehangano lyoNedbank otali indile moshigwana, opo shi ika leke kokule nokatoo nenge naantu mboka haya longitha okatoo ano oombudhi ndhono tadhi kengelele aantu.

Pomangeshefelo ogendji aantu mboka taya ngeshefa iinima oye yi pakela yu ukilila na oya pakelwa yi li momukweyo, onelalakano opo mboka taya landa kaaya kale taya hadha, ihe oshinima ngele okwe shi panda oteshi kutha mo owala.

Iipundi yoshinanena iiwanawa ya ningwa owala ya fa oombete moka omuntu ngele owa yi mo ondi wete oto vulu okukala mo nawa noyendji ohaya ti anuwa shampa ndele owa adha a kuutumba mo mono nuupyakadhi hewu dhimbwa.

Omangeshefelo ogendji oga tungwa moka meni mwa tulwa iikulya nenge iinima mbyoka tayi ngeshefwa. Ogena nee iiyelo mpoka opo hapu endelwa uuna aantu taayi mo, go gena wo iiyelo mpoka opo hapu endelwa uuna to zimo nenge aantu taya zimo.

Iipundi oyili yasimanekwa uune tu ngaashi mbyoka yoshinandoolopa nosho wo yOshiwambo. Iipundi oya talika ko oyo yasimana ngaashi uuna omuntu kwali ta ende nenge eya maayeni oha pewa oshipundi a vululukwe po nenge oko a kuutumbe.

ONedbank ombaanga yaNamibia ndjoka hayi dhana wo onkandangala, mokukwathela aakwashigwana nokuya halela uuwanawa, ongele omomalwendo gawo moka tayayi, momafudho gawo, osho wo mokuya kwathela iimaliwa yawo uuna taya pungula nenge yali yeyi pungulitha.

Iitaafula niipundi oyo yimwe mbyoka yasimanekwa uunene ngele tashiya pongeshefa, molwashoka ohayi vulu okulandithwa yo ishewe ohayi vulu okulongithwa uuna aantu yakuutumba nenge taya tula iikulya yawo poshitaafula. Oko ne taya kuutumba kiipundi hoka opo yalye, yo ohayi vulu wo okukuutumbwa uuna omuntu ahala okuvululukwa.

Ano nena ngele owa adha wa patulula ombaanga yoye naFNB omu na omauwanawa ogendji. Oto kala wo wu na ompito yokusindana oshimaliwa shaNamibia omayovi omathele gaali nomathele gatano. Shono hashi sindanwa kehe komwedhi.

Ombaanga yaNED BANK ohayi yambidhidha wo aakwashigwana momaudhano ngaashi gokuthigathana po mokutondoka mono kehe omusindani nenge omuntu ngu eta gwotango ha sindana dha, yo ihaya gandja wo nuumbindja oshowo uundini.

Iipundi yoshinanena uuna wa dha tuu yi li pehala ohayi li opaleke nakehe omuntu oyo owala a hala. Omolwashike mbela? Omolwashoka iipundi mbika oya faathana nombete yokulala na uuna wa kuutumba ko oho kala wu uvite uuntsa ngoye oho vululukwa nawa shili.

Oodola dhaAmerica Oodola dhaAmerica odhi li wo odho tadhi dhana onkandangala miilongo ayihe. Odhi li dha simanekwa molwa ongushu yadho. Nena ngele omuntu ota longo e li koAmerica nenge e li kondje yiilongo ndele iiyemo ye ohayi ya yi li moodola dhaAmerica okuli lela ta talika a simanekwa moshilongo shaandjawo molwashono ota eta eliko.

Ombaanga yaFNB ehangano enene ndyoka tali kwathele aakwashigwana noshowoo aanangeshefa mokuulika iipindi yawo ngaashi omashina gokoopaleka moondunda dhokulala, moohauto noshowoo okukuthamo omavi.

Iimaliwa. Mbela opuna ngaa omuntu inaa hala oshimaliwa? Shono haku tiwa osho shimwe tashi vulu okulanda kehe shimwe . Nande haayehe yiitaala moshimaliwa kuna mpoka toyi waana oshimaliwa. Aantu sho taya longo notaya lesha moositola omolwa oshimaliwa.

Uuwanawa womiti, aantu oyendji oha ya longitha omiti mokweetapo oongeshefa dhawo yamwe ohaya ningi iipilangi. Iipilangi yo oha yi longithwa ngaashi okutunga oondunda, okuninga iipundi niitafula oshowo oha ya vulu okuyi longitha miinima oyindji tayi vulu okuyeetela iimaliwa.